Atsikutsetsedzraƒewo; atsikutsetse abe akɔɖu, aŋutsi, atɔtɔ. Nyɔnu wo ame eve le atsitre. Wo ame eve wota avɔ ɖe ali. Ɖeka do awu yibɔ bla ta yibɔ. Evelia hã bla ta yibɔ. Wole teƒe vovovowo kpɔm.

Ekekuƒe, eŋu woame etɔ̃ le afi ma, eŋu woame eve nye dzɛ̃tɔ, ɖeka le abe aŋutiɖiɖi ene, aŋutiɖiɖitɔ le eke kum le kɔkɔm ɖe eŋu dzɛ̃ woame evea me, amewo le eŋua me… ave ƒo xla teƒea keŋ.

Bafawo le anyinɔƒe, amea ɖewo tsatsitre ɖe woƒe megbe, amea ɖewo do eŋu ʋɛ̃, amea ɖewo do dzɛ̃, amea ɖewo do aŋutiɖiɖi, wole e, wonɔ anyi ɖe aƒe aɖe ƒe ŋkume. Amea ɖewo le ati te.

Ame eve le atsitre le dɔwɔm, ameaɖe nɔ anyi do awu ɣi, ŋɔŋlɔ dzesi le gli ŋu, wò si aŋɔ ne glia, ekplɔ le wò katã ƒe ŋkume, eɖe le atsitre, eɖe do awu nye afi.

Tɔdziŋu; wole tsi sisi me. Tɔdziŋua woli ha vovovowo. Ati ƒo xlã tɔdziawo, exɔ wo le atia ƒe megbe, tɔdziŋua ɖe wo le ʋie, ɖe wo le dzɛ.

Tugbedzevi aɖe do eŋu yibɔ ƒo ɖa ɖe ta le asi tem ɖe kɔmipita dzi. Kplɔ̃ ʋi ɖe le eƒe ŋkume. Aha le tukpa me. Agbalẽ hã le kplɔ̃a dzi. Ate ŋu akpɔ ŋuwo to xɔa me.

Ame wɔme atɔ̃ le tɔdziŋu me. Ttɔdziŋu wɔme ve. Kusi wɔme ve le tɔdziŋuawo me. Ame wɔme ne medo awu o. Ɖeka do awu dzie. Wo katã wowɔ abe wole eɖɔ ɖem. Atsi ƒo xla wo sɔŋ.

Amewo eba blum, ewɔ abe wole sika dim, amea ɖeka le sika ɖem le agba me, ame ɖewo atsitre, ɖevi aɖewo hã le wo xa, medo awu o, le wo kpɔm, ŋutsu aɖewo le atsitre, amea ɖeka le domeza kɔ tre ɖe asi kɔ kɔ le eba kum.

Nyɔnu do avɔwu blɛ ta nɔ anyi ɖe zikpi dzi le nu dam. Ekplɔ̃ kple gatsi agba wole kplɔ̃ dzi. Edo dzo ɖe kropɔtu me kɔ gaze kɔ kɔ lie. Anyixɔ hã le exa. Agba le kplɔ̃ te.